Hawaasa kan nuyi jennu naannoo tokkorraa kan wal wajjin jiraatan, jireenya isaanii kan gaggeeffatan, walii wajjin kan gaggeeffatan yommuu ta'u, maatii jechuun ammoo mana tokko keessa walii wajjin kan jiraatan, jireenya wal wajjin kan jiraatan mana tokko keessa kan jiraatan jechuudha.

Meeshaalee manaa kan jennu mana keessaatti kan nuyi fayyadamnudha. Ittiin nyaata hojjechuuf yookaan ittiin jireenyaaf yookaas wantoota adda addaaf kan nufayyadamnudha. Meeshaaleen waajjiraa kunis ammoo waajjira keessatti kan itti fayyadamnudha.

Uumamaa fi naannoo Uumamaa fi naannoo kan, uumama kan jennu uumamumaan kan uumamee jiru yommuu ta'u, kanneen akka biqilootaa, lafaa, wantoota adda addaa kaasnee ilaaluu dandeenya. Naannoo nuyi jennu immoo naannootti kan argamu yookaan lafa nuyi jiraannu naannootti kan argamu jechuu dha.

Daldalaafi gabaa, daldalaafi gabaan wantoota walitti hidheenya qabanidha. Daldalli wanta gurguramu yookaas bitamudha. Bittaaf gurgurtaa keeessatti kan gaggeeffamudha.

Hawaasaa fi maatii: hawaasa kan nuyi jennu gamtaa uummataa, uummata naannoo tokko keessa jiraatu hawaasa jennee waamuu dandeenya. Maatii jechuun ammoo mana tokko keessa kan waliin jiraatan jechuudha.

Rifeensa jechuun qaama namaa irratti kan biqilu yemmuu ta'u, dhala namaaf rifeensi faayidaa hedduu ni kenna. Qaama namaa keessaa wantoota barbaachisaa keessatti kan ramadaman yemmuu ta'u, rifeensi dhala namaadhaaf baay'ee barbaachisaadha.

Meeshaalee manaa fi waajiraalee Meeshaalee manaa kan nuti jennuun mana keessatti dhalli namaa kan itti gargaaramu jireenya isaa gaggeeffachuuf waantota inni itti gargaaramu , waajiraaleen immoo waajira bakka itti dhaabbanni tokko yookaan waantonni addaa addaa yookaan waantota barbaachisoo hojjetanidha.

Amantaa jechuun kan namni itti amanu jireenya koof ni ta'a jedhee kan inni itti amanu yommuu ta'u, amantaan gosa adda addaan ni jiraatu namni akka amantaasaatitti wanta barbaachisutti amanuu danda'a.

Miidiyaa hawaasaa miidiyaa hawaasaa jechuun kan namoonni wantoota adda addaa irratti beeksisan yookaas miira isaanii gaddaaf gammachuu wantoota barbaadan irratti ibsatan yommuu ta'u miidiyaan hawaasaa hawaasaaf baayyee barbaachisaadha.

Nyaata. Nyaata jechuun namni yookaan lubbu qabeeyyiin nyaatanii kan ittiin jiraachuudhaan wanta beekamaadha. Nyaata jechuun wanta namni yookaan wantoonni biraan nyaatan jennee ibsuu dandeenya.

Geejiba, turizimii fi immigireeshiniin isaan Kun sadan tajaajilaawwan bu'uuraa ta'aniidha. Geejibni bakka tokkoo bakka biraatti akka ittiin deemtu kan gargaaru, turizimiinis akkasuma bu'aa hawaasaa argamsiisuuf kan gargaaru, immigireeshiniin dhaabbata hawaasa tajaajiludha.

Muuziqaa jechuun sagalee walitti qindaa'ee miira namaatti tolu, gurra namaattis dhaga'uunsaa tolu yemmuu ta'u, Muuziqaan dhala namaaf faayidaa hedduu ni kenna. Yeroo yaaddoofi dhiphinaatti nama irraanfachiisuu ni danda'a.

Daldalaa fi Gabaa Daldala jechuun bittaa fi gurgurtaa namaa fi nama gidduutti gaggeeffamu yemmuu ta'u, gabaa jechuun immoo bakka itti daldalli gaggeeffamu bittaa fi gurgurtaan

Oduu jechuun; wanta haaraa ta'e tokko qamni tokko garaa qaamaa biraatti ooddeessuu ykn dadabarsuu kallaattiwwaan adda addaadhaan oddeessuu jechuudha. Wanta haaraa tokko garaa isaa hin dhaga'aminitti dabarsuudha

Tajaajila bu'uuraa jechuun hawaasa kan tajaajilu hawaasaaf faayidaa kennu yoo ta'u, kanneen akka: mana barumsaa, buufata fayyaa fa'i. Gurgurtaa qinxaaboo jechuun immoo akka namni barbaadutti kan gurguramu jechuudha.

Qoricha aadaa qoricha aadaa kan nuti jennu dhalli namaa kan inni uumamumaan biqiltoota adda addaarraa yookiis wantoota adda addaarraa fayyummaa isaaf itti garagaaramuuf qoricha inni ittii fayyadamudha.

Kopheewwan. Kopheewwan gosa addaa addaatu jira. Isaanis ittiin deemuuf kan tajaajilanii dha. Kopheewwan gaafa jennu kan miillatti kaawwannu fi ittiin deemuuf kan gargaaramnuu dha.

Beeksisa. Beeksisa jechuun waanta namni tokko nama hin dhaga'initti himu yookan wanta tokko bakka namni hundumtuu arguu danda'utti yookan akka namni hundumtuu wanta sana beeku gochuudhaf beeksifamaa jechuudha.

Dhugaatiiwwan. Dhugaatiiwwan kannnuti jennu kan namni dhugu yookaan wantoota adda addaa dhugaatiidhaaf fayyadan yoo ta'an, dhugaatiiwwan bakka adda addaatri ni argamu; gosa gara garaas ni qabu.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila ajaajila bu'uuraa gaafa jennu, mana barumsaa, mana yaalaa fi waantota addaa addaa. Gurgurtaa qinxaaboo gaafa jennu namni akka fedha isaatti kan bitu jechuudha.

Faashinii Faashinii jechuun wanta haaraa ta'e tokko, bifa hawwataadhaan kan fedhiin namaa baay'ee itti gammadu yoo ta'u, faashinii gosoota adda addaatti hirree ilaaluu dandeenya. Faashiniin wanta haaraa ammayyaa'aa ta'e, kan duraan hin beekamne, bifa haaraadhaan gaafa dhufu 'Faashinii' jennee waamuu dandeenya.

Meeshaalee miidhaginaa. meeshaalee miidhaginaa jechuun miidhaginaaf kan nuyi itti fayyadamnu meeshaalee gosoota adda addaas ni jiraatu meeshaaleen miidhaginaa gosoota hedduutu jiru miidhaginaaf faayyaaf kan nuti itti gargaarramnu yommuu ta'u meeshaaleen miidhaginaa hedduudha.

Geejjiba jechuun bakka tokkoo gara bakka biraatti meeshaalee ittiin geggeeffamu bakka sana gahuu danda'u; turizimiin immoo daawwannaa adda addaaf kan fayyadu yoo ta'u, immiigireeshiniinis dhaabbata ilma namaa gargaarudha.

Amantaa jechuun namni tokko kan inni itti amanu waaqa yookaas waanta itti amanu tokkodhaan amantaa jennee ibsuu dandeenya. Amantaa jechuun amanuu jechuudha.

Meeshaaleen manaa mana keessatti nuyi itti fayyadamnudha. Meeshaaleen manaa wantoota barbaachisoo fi faayidaa hedduu nuu kennuu danda'a. Meeshaaleen manaa maal fa'i?

Qonna jechuun jireenya dhala namaa keessatti bakka oolaanaa kan qabuufi dhalli namaa jireenya isaa gaggeeffachuudhaaf kan inni itti fayyadamu keessaa tokko qonnadha. Qonni baay'ee dhala namaa gargaara.

Kopheewwan kan nuyi jennu namni kan inni miila isaatti kaa'atee ittiin deemuu fi wantoota adda addaa akka miila isaa akka hin tuqne godhuu fi dhala namaaf gahee guddaa kan taphatu balaa adda addaarraa ittisa.

Aasxaa. Aasxaan alaabaa yookaan wantoota adda addaarratti kan argamu yemmuu ta'u kan inni ibsuu mallattoo sana fayyadamee wantoota adda addaa ittiin ibsuu ni dandeenya.

Geejjiba , turizimii fi inooveeshiniin bu'uuraalee misoomaa keessatti ramaduu ni dandeenya. Jireenya namaafis baay'ee wanta barbaachisoodha. Geejjibni bakka tokkoo bakka biraatti akkasuma fayidaa hedduu kennuu ni danda'a.

Ispoortii jechuun jireenya namaa keessatti faayidaa guddaa kan qabu yoo ta’u, sosochii qaamaa, wantoota adda addaa hojjechuu, ta’uudhaan ispoortiin ni hojjetama jechuudha.

Alaabaa fi asxaa. Alaabaa fi asxaan waanta tokko yookaan waa'ee biyya tokko kan ibsuu danda'anidha. Alaabaa fi asxaan eessatti argaamu, maaliif faayadu?

Joogiraafiif seenaa: Joogiraafii jechuun akkaataa argama bakka tokkoo yookaan biyya tokkoo yoo ta'u, seenaan immoo wantoota darban seenaa ta'ee kan jiru wantoota ta'ee darbe kan ibsu yommuu ta'u, joogiraafiifi seenaan walitti dhufeenya ni qabaatuu?

Manneen dhugaatii fi nyaataa jechuun, manneen dhugaatii bakka dhugaatiiwwan gosa garaagaraa itti argachuu dandeenyu yookiin bakka dhugaatiin itti dhugamu yemmuu ta'u, manneen nyaataa immoo bakka itti nyaanni nyaatamu nyaanni gosa addaa addaa jechuudha.

Biqiltoota kan nuti jennu uumamaan kan argaman; dachee irratti biqilanii kan argamaniifi gosoota hedduutti hiramanii kan argamanidha. Biqiltoonni haala qilleensaaf baay'ee barbaachisoodha.

Beeksisa Beeksisa jechuun waanta tokko nama biraan ga'uu yookaan biyya tokko biraan ga'uu yookaan hawaasa biraan ga'uu yoo barbaanne ni beeksisna. Wanta sana if baasnee wanti kun akka sana jennee ibsinee beeksisa jennee waamna jechuu dha.

Manneen dhugaatiin bakka itti dhugaatiin gosti adda addaa gurguramu yookis itti argamu yemmuu ta'u, manneen nyaataa ammoo bakka itti nyaanni gurguramu yookaan bakka itti nyaanni gosti adda addaa argachuun itti danda'amudha.

Manneen dhugaatii jechuun bakka itti dhugaatiin dhugamu yookaas dhugaatiin gosa adda addaa itti gurguramu yemmuu ta'u, manneen nyaataa ammoo bakka itti nyaanni nyaatamufi nyaanni gosa adda addaa itti gurguramu itti argamuudhas.

Kitaabota kan nuyi jennu kan nuyi dubbisuun irraa beekumsa argannu yommuu ta'u, matseetiinis akkasuma dhala namaatiif beekumsawwan adda addaa kan laatudha. Gaazexaawwan immoo bakkoota hojiin yookaas beeksisni adda addaa irratti beeksifamanidha.

Dhugaatiiwwan, dhugaatiiwwan kan nuyi jennummoo dhalli namaa kan inni dhugu jireenya isaa ittiin gaggeeffachuudhaaf yookaas lubbuudhaan jiraachuudhaaf kan inni dhuguu gosoota adda addaa ni jiru. Dhugaatiiwwan fayidaa hedduu dhala namaaf qabu.

Muuziqaa Muuziqaa jechuun sagalee qindaayee gurra namaatti mi'aawu yommuu ta'u, dhalli namaa jireenya isaa keessatti baay'ee kan inni jaallatu muuziqaa dha. Muuziqaan sammuu namaa bashannansiisa. Kanaaf, muuziqaan baay'ee barbaachisaa dha.

Barumsa jechuun waanta hin beekne tokko daandii ittiin barannu yookaan namni waanta tokko hin beekne tokko kan inni ittiin waan sana baru barumsa jennee ibsuu dandeenya.

Daldalaa fi Gabaa: Daldalaa fi gabaan hariiroo walitti dhufeenya hedduu qabu. Daldalaan wantoota gurguruu yookaan bituu kan danda'udha. Gabaan bakka itti gurguramu yookaas kan irraa bitamudha.

Meeshaalee manaa: Meeshaalee manaa kan nu jennu meeshaalee mana keessa ittiin itti fayyadamnu jechuudha. Meeshaaleen manaa gosoota hedduun ni jiru. Meeshaaleen nyaata itti geggeeffamu, meeshaalee adda addaa ittiin nyaata hojjennu, meeshaalee gosoota adda addaa dabalatee meeshaaleen manaa hedduutu jiru.

Hojii jechuun dhalli namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa geggeeffachuudhaaf Kan inni hojjetu yookaan Kan inni dalagu hojii jennee ibsuu dandeenya. Kanaaf hojiin jireenya dhala namaa keessatti bakka olaanaa qaba.

Geejiba jechuun dhalli namaa bakka tokkoo gara bakka biraatti ittiin kan deemuu yoo ta'u, turizimiin immoo madda galii ta'ee kan tajaajiludha. 'Immigireeshinii'n immoo dhaabbata paaspoortii namaa laatuudha.

Bineensota manaa kan jennu dhala namaa wajjin madaqanii mana keessa namaa wajjin kan jiraatan yommuu ta'an, bineensota alaa kan jennu immoo bosona keessa kan jiraatan jechuudha.

Barumsa Barumsa jechuun daandii beekumsaa yookiin namni wanta tokko hin beekne daandii inni keessa ba'ee beekumsa argatu yommuu ta'u, beekumsa argachuuf barumsi gahee olaanaa qaba.

Bu'uuralee misoomaa kan nuti jennu kanneen akka mana barumsaa, mana yaalaa fi wantoota addaa addaa kan hammatuudha. Bu'uuraaleen misoomaa jireenya hawwaasa keeessatti faayidaa hedduu hawwaasaaf kennuu danda'u. Tajaajila addaa addaas uummataaf kennuu danda'u. Bu'uuraaleen misoomaa baayyinni isaanii uummataaf faayidaa hedduu qabu.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii. Wantoonni kun sadan wantotaa baayyee barbaachisoo ta'an; geejjibni bakka tokkoo gara bakka tokkootti, turizimiin wantoota hawwatoo ta'an yokaas beeksisuudhaaf immigireeshiniin dhaabbata dhala namaadhaaf dhaabbatu yemmuu ta'u baay'ee barbaachisoodha.

Meeshaalee manaa jechuun mana keessatti kan itti fayyadamnu meeshaalee gosoota adda addaa ta'anii isaanis meeshaalee dhalli namaa ittiin mana keessatti jireenyasaa guyyaa guyyaatti gaggeeffatu ittiin fayyadamee hojjatudha. Meeshaaleen manaa mana keessattidha kan isaan argaman.

Ji'ogiraafii fi seenaa: Ji'ogiraafiin bakka argama biyya tokkoo, bakkoota adda addaa waanta ta'e tokko bakka isaa kan nutti argamsiisu yommuu ta'u, seenaan waanta darbe kan ibsu yommuu ta'u, ji'ogiraafii fi seenaan baay'ee barbaachisoodha.

Hoggantoota beekamoo: hoggantoota beekamoo jechuun hooggansarra kan jiran biyya tokko yookaan naannoo tokko yookaan waan dhaabbataa ta'e tokko kan hogganana yemmuu ta'u beekamtii kan qabaniifi beekamoo kan ta'anidha.

Hoggantoota beekamoo jechuun namoota hoggantoota ta'anii uummata biratti beekamoo ta'an yookiin beekamtii kan qaban jechuudha.

Amantaa. Amantaa jechuun waan namni tokkoo itti amanu yookaan wanti kun sirriidha yookis dhugaadha jedhee amanuu jechuudha. Amantaan jireenya dhala namaa keessatti bakka guddaa fi olaanaa kan qabudha.

Nyaata jechuun wanta dhalli namaa yookiin lubbu-qabeeyyiin nyaatan yommuu ta'u, nyaanni dhala namaaf baay'ee barbaachisaadha. Faayidaa hedduus kenna. Namnis nyaata malee jiraachuu hin danda'u.

Ispoortii jechuun sosochii qaamaa dhalli namaa gartuunis ta'ee qofaa isaa hojjatu yommuu ta'u, jireenya dhala namaa keessatti jabinaa fi bu'aawwan adda addaa kan namaaf kennu yoo ta'u ispoortiin baay'ee barbaachisaadha.

Kopheewwan; Kopheewwan gaafa jennu baayyinaan kan ibsinu yoo ta'u, kopheen miilatti kaawwachuuf kan nu fayyadudha. Kopheen gosa hedduu kan qabu yommuu ta'u faayidaan isaammoo kaawwannee ittiin deemuufi.

Faayyaa: Faayyaan miidhagina yookaan wanta simboo qabu jennee ibsuu dandeenya. Faayyaan maaliif nu barbaachisa?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun jireenya hawaasaa keessatti faayidaawwan adda addaa kan kennan yommuu ta'an, hawaasni kan inni itti fayyadamee faayidaa irraa argatu yoo ta'u, isaanis kanneen akka mana barumsaa mana yaalaa fi buufata fayyaa ta'uu danda'u jechuudha.

Alaabaa fi Aasxaa: Alaabaa jechuun dhaabbata tokko yookaan biyya tokko bakka bu'ee kan eenyummaa dhaabbata sanaa ibsuu danda’u yommuu ta'u, aasxaan immoo mallattoo alaabaa irratti argamu yommuu ta'u hiika mataa isaatii kan qabudha.

Rifeensa: Rifeensi gosoota qaama namaa irratti argaman yookaan bineensota irratti argamudha. Rifeensi gosa qaamaa keessaa isa tokkodha.

Hawaasa jechuun naannoo tokko irra kan jiraatan uummata wajjiniin jireenya isaanii gaggeeffatan yemmuu ta'u, maatii jechuun ammoo mana tokko keessa kan jiraatan jechuudha.

Siyaasa kan nuti jennu dhaaba tokko yookiin gartuun tokko biyya keessatti bulchiinsa yookiin wantoota barbaade keessatti akkataan inni itti yaada isaa yookiin dhaaba isaa ittiin ibsatu siyaasa jennee waamuu dandeenya.

Bu'uraalee misoomaa Bu'uraalee misoomaa jechuun bu'uraaleen misoomaa kanneen akka Mana barumsaa, tajaajila fayyaa yookaan dhaabbata fayyaa fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'u, bu'uraaleen misoomaa hawaasaaf tajaajila hedduu kennuu nii danda'u. Bu'uraaleen misoomaa jireenya dhala namaa kessatti gahee guddaa ni taphata.

Faaya. Faaya jechuun miidhagina kan ibsu wantoota adda addaa fayyadamnee faaya ibsuu ni dandeenya. Wantoota miidhaginaaf fayyadaniifi faaya jechuu dandeenya. Faayan baay'ee wanta miidhagaa ta'e tokkodha.

Seera kaabachiisaa. Seera kaabachiisaan wantoota serri godhaa jedhuu yookiis hin godhinnaa jedhuu kan eegsisuudha. Seera kaabachiisaan eenyuu fa'i?

Geejjiba jechuun namni kan inni itti fayyadamee bakka tokko yookiin biyya tokko irraa gara biyya tokkootti kan inni adeemu yemmuu ta'u, konkolaataan ammoo meeshaa itti geejjibni gaggeeffamu ta'a jechuudha.

Aasxaa jechuun halluu addaa yookiin boca addaa addaa kan qabu yoo ta'u; kan inni fayyadu hiika mataa isaatii wanta dabarfachuu barbaadan aasxaa fayyadamanii dabarsuun ni danda'ama.

Ogummaa fi aadaa jechuun ogummaa jechuun dandeettii namni qabu kan namni itti fayyadamee hojii tokko yookaan waanta tokko hojjechuu danda'u yommuu ta'u, bu'aa adda addaa ittiin buufachuu danda'a. Aadaa jechuun immoo bartee yookaan amaleeffannaa hawaasa keessatti kan beekamu jechuudha.

Beeksisa jechuun wanta haaraa ta'e tokko uummata biraan ga'uudhaaf kanfayyadamnu, bakkoota adda addaatti baasnee beeksisnu jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun miidhaginaaf wantoota nuyi fayyadamnu yommuu ta'u, jireenya dhala namaa keessatti meeshaaleen miidhaginaa dhala namaadhaaf ofitti amanamummaa kennu jedhamee amanama. Meeshaaleen miidhaginaa gosa adda addaatu jira.

Qoricha aadaa. Qoricha aadaa kan nun jennu immoo namni qorichawwan yookaan biqiltoowaan adda addaa fayyadamanii qoricha aadaa yeroo lubbuu isaa oolfachuuf yeroo dhukubsatu kan inni itti faayadamu yoo ta'u, mala adda addaa fayyadamee kan inni mukeewwan irraa itti fayyadamudha.

Kuduraalee fi Muduraalee: Kuduraalee fi muduraaleen dhalli namaa jireenya isaa guyyaa guyyaa geggeeffatu keessatti wantoota inni itti fayyadamu, nyaataaf kan oolan yommuu ta'u, Kuduraalee fi muduraaleen faayidaa hedduu dhala namaaf kan kennanii dha.

Nyaata. Nyaata jechuun dhalli namaa kan inni ittiin jiraachuudhaaf fayyadamu keessaa isa tokko yemmuu ta'u nyaatni dhala namaa baay'ee gargaara. Dhalli namaa nyaata irraa bu'aa hedduu argata.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa yookaan miidhagina yemmuu ta'u, bareedina wanta tokkoo kan ittiin ibsinuufi faayaan dhala namaadhaaf offitti amanamummaa kaninni kennu yemmuu ta'u, faayaan baay'ee barbaachisaadha.

Hawwaasaa fi Maatii: Hawwaasa jechuun uummanni tokko walitti qabamanii bakka tokko kan jiraatan yommuu ta'u, maatii jechuun immoo mana tokko keessa kan jiraatan, walii wajjin jireenya isaanii kan gaggeeffatan jechuudha.

Beeksisa Beeksisa kan nuyi jennu wanta haaraa ta'e tokko gaafa uumamu yookiis wanti ta'e tokko gaafa barbaadamu, beeksisa baasanii, maloota adda addaadhaan 'wayim' bakkoota adda addaatti beeksisni baafamee kan beeksifamuu dha.

Meeshaalee addaa addaa kan dhalli namaa jireenya isaa ittiin gaggeeffachuuf itti fayyadamuudha. Innis jireenya isaa guyyaa guyyaa gaggeeffachuuuf kan isa fayyaduu dha.

Kopheewwan. Kopheewwan jechuun dhali nama kan inni ittin bakka tokko gara bakka tokko ittin demuudhaaf kan inni faayadamuu yoo ta'u, kopheewwan gosoota adda addaas ni qabatu. Kopheen dhala nama baay'ee kan faayaduudha.

Bineensota mana kan nuti jennu mana keessatti namaa wajjiniin madaqanii namni madaqsee kan wajjin jiraatan yemmuu ta'u, bineensota alaa kan jennu ammoo warreen bosona keessa jiraatanidha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun miidhagina keenyaaf kan nuti itti fayyadamnu, uffannaas ta'uu danda'a waantota adda addaa faaya addaa dabalatee meeshaalee miidhaginaa jennee waamuu dandeenya.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo: Tajaajila bu'uuraa kan nuti jennu bu'uura hawwaasni tokko kan itti gargaaramu yoo ta’u, wantoota adda addaa kaasnee ilaaluu ni dandeenya. Gurgurtaa qinxaaboo kan nuti jennu immoo tokko tokkoon kan gurguramu yookaan immoo akka fedhii namni barbaadutti kan gurguramu jechuudha.

Siyaasa. Siyaasni namni tokko yookiin biyyi tokkoo kan inni ittiin bulchiinsa isaa yookiin yaada isaa ittiin ibsachuu danda'uu fi ifa baasuu danda'uu dha.

Biqilootni waantota lafa irraa biqilan yommuu ta'u, biqiltootni gosoota adda addaa qabu. Biqiltoonni waantota biqilanii guddachuu yookaas erga guddatanii firii kennuu danda'an jechuudha.

Kitaabota, maasxeetii fi gaazixaawwaan, kitaabota kan nuyi jennu, dubbisne kan waan barbaannu beekumsa irra argachuu dandeenyu yemmu ta'u, maasxeetiin akkasumsa, faayidaa hedduu kan nuuf kennu, gaazixaawwaan immoo hojiiwwaan addaa adda,a beeksisawwaan addaa addaa kan irratti ba'aan yemmu ta'aan isaan kun sadan baay'ee barbaachisoodha.

Manaa fi Mana Jireenyaa Mana jechuun hiikumti isaa wanta ijaaramee oomishaawwan adda addaa irraa ijaaramee ,mukaa fi dhagaa adda addaa fayyadamuudhaan ijaarame yommuu ta'u, mana jireenyaa kan nu jennu immoo mana namni keessa jiraatu; jireenya isaa keessatti geggeeffatu akka jechuu ti.